Fii nak, ay góor ak ay jigéen ñu fi taxaw, jigéen bi nak, am ku amee bidongi diwliin, benen kotte tam ñung fa tek saaku maalo, si kow saaku maalo bi, mu ngi am palaat. Palaati foole, mu amee ndukka, soble mung fa, poomputeer mung fa, am na tamit, tiye kaay, palaasi foole, mu ngi amee ganaar buñg toogu ak poti murtaadë. Si boori tam mu ngi def lu ñuul ak lu weex.

Li nak barabi palasi jangèè kai ay talibeh ño fi taxaw ak sèèn jangalekai yi gór ak jigeen, talibeh gór yi nak am na ku fa dèf lu netteh lu ñuul tamit mung fa ñum ñap pa niro. Jigeen yi tamit ma na kufa dèf lu netteh lu ñuul am na tam kufa dèf kala bu ñuul am na tam kufa dèf kala bu wèèx. Jangalekai bi nak ku jigeen ki mugii def musór bu werta mbubu bu werta.

Fi nak nyarri goor nyufi neka ak jigeen nyung si alla. Goor bi nak mungi teyeh lunyu jiyee, jigeen bi nak mungi teyeh faas diko hecha mungi sol mboba bu xonxo, malan bu bulo. Goor bi tamit mungi def mboba bu ñuul mungi am lu weex mungi daf tamit tubey bu ñuul, mungi def tamit mabkhana vu bulo, am na tamit koneka ci coteh bele ak garap tamit.

Li nak ay pot ak ay pakèt nyo fi nekka. Amna pakèt bun tè ci loho mungi ameh lu ñuul . Amna tamit pot yu tamit ay yung pakètè. Pakèt bi nak mungi ameh torr mungi ameh tamit njag. Torr bi nak soko jàngay daga ham li ban fasung pakèt la ak lan leen koy jafadeko.

Fi nak ay toogu nyo fi nekka, toogu yi nak mungi ameh lu ñuul, mungi ameh tamit yenen ngegenaay yu ndaw yu nekka ci kaw toogu yi yu ñuul, yu weeh tamit mung fa. Toogu yi tamit mungi ameh lu sokola ci suuf.

Lii nak loxo la, loxo bi nak, mu ngi tiye butel, butel bi nak, mu ngi amee kubeer bu bulo, butel bi tamit, mu ngi amee kayit bi nak, mu ngi amee lu nétté, my ngi amee lu weex, mu ngi amee tam lu bulo, si suuf tam mu ngi amee, ñuul ak ay bindë yu xoñxu, bindë yi nak soo ko jangee, di nga xam luñ Koy jafëndeko.

Lii nak bagaasi jangee kaay la, teere yi ñungfa, teere bu xonxu mungi ameh tamih lu weeh, saak bi tamih mungfa, lep mungi tegu fu weeh, luñoy bindee tamih mungfa, mungi ameh lu ñuul ak lu weeh, ak yaneen teere yu neka si kote bale tamih, mungi ameh lu weeh, muni ameh tamih lu xonxu.

Lee nak ay packet len fi ransale packet yi nak leka mogi fa neka packeti nak nyun ko def lu xonxu packeti tamit nyung fa def lu bulu mongi ame tam lu xonxu packeti tam mongi am ay binda binda binda yi soko jangeh daga xam li ban fosongi packet la wala ban fosongi leka la ak lan len koi jefendeko.

Li nak naari jigéen nyo fi tahaw, Ku nekka ci num mungi tè haley ak góor bu nekka senn ganaaw. Jigéen bi nak kenen mungi def musóor, musóor bu weeh ak lu ñuul mungi tè palaat, Haley bum tè tamit mungi sol mbuba honku. Kenen ki tamit defut musóor why mungi def mbuba bu bulo mungi am lu weeh. Gòor bu nekka ci ganaaw tamit mungi def mbuba bu ñuul mungi am tamit lu honku.

Li nak jaaro la, jaaro wiiss, jaaro nopu, nung ko tekk fu ñuul, jaaro yi nak wiis yi ak jaaro yi nekkun benn. jaaro nungi tégu ni, wiiss yi nungi tégu ni.

Li nak daal la, ganaaw daala la, daali jigéen nung ko tekk fu weeh. Daal yi la jigéen yi di jël diko jafadeko di rafetal senn solu.

Lii nak boopu jigéen moo fi neekë, mu ngi lëëtu leetu yu sew, mu ngi sol lu werta, mu ngi amee tamit lu weex, si kotte bi tamit mu ngi amee lu weex, mu ngi amee tamit lu nétté.

Li nak beramu palassi jangeh kai la talibai nyofi neka ak sen jangaleh kai bu gorr talibai nak yu gigain nyonyu yep nyungi def kaala bu weih jangaleh kai bi tam Mungi def mbuba bu weih sey sen ganaw Mungi ameh nyarri mandarrga bena bi nak mungi ameh lu neteh lu nyuul ak lu weih benen bi tamit Mungi ameh lu neteh lu buluu mungfa lu weih tamit Mungfa lu nyuul tamit Mungfa.

Fi nak mbrëbi palasi baal lekaay la ay goor nyufi neka nyunge damali baal bi. Goor yi nak amna nyufa def lu weex, lu nuul, lu nete. Kenenki tamid mungi def lu ñuul, lu weex, lu xonxo, amna kunekee coteh bi mungi eek ci kaw wuñ, mungi def mbaxana bu bulo, mboba bu nete, tubey bu ñuul, dalla yi nak lu weex la ak lu ñuul am garap yu neka ci coteh bi ak ay keur.

Fii nak neeg la, neek bi nak, mu ngi amee lu nétté ak lu weex tam mung, sai peerong bi, mu ngi am ñax, mu ngi amee, ab ñax, ab ñaxi werta. Bunta bi tam, bunta bi sokolaa la, am ay garab yu neekë si ganaaw kër gi,

Fi nak gòor ak jigeen nyo fi tahaw, num naar yëp nungi def lu vert. Jigéen bi mungi def robbu bu vert, mursor bu vert mu jël kala bu nètè tekk KO ci bataam bi. Gòor bi tamit mungi def haftaan bu vert, mungi jam baat bi lu vert, mungi def daala yu vert, mungi ameh lu weeh. Senn kotè balè tamit mungi ameh ab nëh bu vert ñung ko def ci sow bu ñuul.

Lii nak neeg la, neeg bi nak, Ci diggë neeg bi mu ngi am ñatti kuddu, ñarri nak ak bennë bu ndaw. Kuddu nak, ñung kooy jafendeko su ñooy leekë dara, maalo wala Lum Manta nekke rek.

Li nak bowl la bowl bi nak mongi ame tamate lokoti bu xonxa bowl bu weex nyung fa def kodu bu xamantenx bobu lenyui tebe tamate bi si kote bi tamit mongi ame benen tamate bu fa neka y bobu tamit tamate dom la tamate dom bu xonxa.

... palaas i jaangee kaay la, waay fii jangalé kat yi ñoo fa dajalo, goor ak jigéen ñu ngee waxtaan. Jangale kat yi nak, goor yi, am ñu def lu weex, am na ñu def lu bulo. Jigeen yi tam, am na ñu fa def lu xoñxa, lu weex tam muñg fa. Ci seen ganaaw tam am na ñu lu fa neeka, ay kér ak ay garab.

Final gore ak gigen njofi taxaw gigen bi mongi def garambobu bou werte ak mousore bou werte mogi deftamit meese ci bopambi gorebitamit mogidef haftan bou werte bahanabi tamit Lou werte mongfa

Lee nak manargal la manarga be nak munge am lu xonxo munge ameh lu weex munge ameh lu verte munge ameh tamin beda yu bulo munge ameh tamin lu bulo bore manarga tamin munge ameh picha tamin bufa neka def lu bulo tamin ak lu weex.

Li nak sow la, sow bu ñuul nung ko tekk ci suuf. Ci kotè bi tamit mungi ameh satala. Ci benen pègg bi tamit mungi ameh ay garab, garab yu vert. Kotè balè tamit mungi ameh benen sow mungi lu sokola, mungi ameh tamit lu weeh.

Li nak yoon la, ci kaw yoon bi nak mungi ameh moto bu weeh mungi ameh ban yu ñuul. Ci kotè bi tamit mungi ameh benen moto mungi ameh lu nètè mum tamit mungi ameh lu vert. Ci pegg bi tamit mungi ameh ay kër.

Dalli charrax, dalli jigéen, dallë yi nak, daalë yu ñuul la, mu ngi amee, nétté, ñung ko tiye si loxo, kooku nak baaraamu loxom yi, ñung fa def lu xoñgu, weyi loxo yi ñung fa def lu xoñgu.

Li nak mberebi palasi baleh kai la, goor yi nak nyungi def mboba bu bulo, mungi am tamit lu weex, tubey bi tamit bulo la, seen tangka bi tamit nyung fa def lu bulo. Kenenki kuneke ni mungi def dalla yu verte, kenenki tamit mungi def dalla yu verte mungi ame dallla yu xonxo mungi ame garap ak keur yu neka ci ganaw.

Li nak yoon la, ci kaw yoon bi nak mungi ame motto bufa nekka, mungi ame lu weex, mungi ame tamid ku nete. Ci pegga yoon bi tamid mungi ame ay nit amna jigeen bufa am lu xonxo, mungi am lu weex mungi enu tamid. Amna tamid janxa bu nekkee ni mu def kala bu weex, mboba bu weex, mu def tamid tubey bu weex. Ci peggu yoon bi tamid mungi ame ay nit ak ay keur.

Li lamla lami gigun lami loxo gigun Yi njokoye jafandiko lambinak njinkotake ci Sagar bounjoule

Li nak neeg la neeg bi nak mongi ame sennga bu cxocola mongi ame tamit lu nuul tamit si biti nak marag bi mongi ame lu nuul mongi ame tamit lu weex si kaw tamit mongi ame ay weng su sew yun fa def.

Lii nak nyarri nit nyufi neka, kenaki nak mungi ame ku sokola mungi ame lu xonxo, kenenki tamid mungi ame lu weex, mungi ame lu ñuul. Ci gannaaw nak nyarri buntayi yepp lu ñuul mufa nekka ak lu weex. Mungi ame tamid ab nyax ci coteh bi nyax bu verte.

Lee nak jaaru la jaaru nopu jaaru jegain jaaru wees jaaru jegain nugku tek fu weex jaaru ye nak muge ameh lu weex muge ameh lu xonxo muge ameh tamin lu neteh muge ameh tamin lu nuul jegain ye nukoy jefaneku.

Li nak ab teereh la, teereh bi nak mungi am lu nètè, mungi ameh lu honku, mungi ameh lu weeh, mungi ameh tamit lu bulo, mungi ameh lu ñuul. Tereeh bi nak soko jàngay daga ham ban fasungi tereeh la ak lan leen koy jafadeko.

Li nak ab kilip la, kilip bi jigeen. Kilip bi di jigeen yi di jël di jefandikoo pur kilip seen mess yi wala tamid kilip seen kawar yi wala sunye lettu lettu yu sew kilip kofa. Kilip bi nak nyung ko tek fu sokola ak fu weex.

yinak am dale, dale charak dale jigeen dalabi nak mi am lo weert mi am lo nete dala bi ci bobam bi nak mi ami lo sokolah nugko teh ci soff.

Li nak kassu la ndomu kassu bi ak sall bi yep sor ko boleh kassu bi nak nyung ko njorr mugi ameh bu nehteh mugi ameh bu verte mugi ameh tamit khonkho salli nak salli nyul.

Li nak pakèt la nung ko tekk fu weeh. Pakèt bi nak mungi ameh lu vert, mungi ameh lu nètè, mungi ameh lu ñuul, mungi ameh tamit lu honku. Ak yenen paket yu nekka ci kotè balè bo bu tamit mungi ameh lu weeh, mungi ameh tamit lu honku ak buteel yung rangsalè nalè, buteel yu ndaw. Loho bi tamit mu ngi ni, bar mi loho yi.

Fi nak berabi palassi balleh kai ak daaweh kai fi nak gorr mofi tahaw Mungi waneh ganaw gorr bi nak mbuba bi nak Mungi ameh lu verteh Mungi ameh tamit lu nyuul tubai bi tamit lu nyuul Mungfa lu verteh daalai tamit Mungi ameh lu weih Mungi ameh tamit lu nyuul.

Fii nak palaas la, palaasi yaree kaay ganaar, jigéen nak moo fi neekë, mu ngi sëggë, mu ngi def kaala bu werta, mbuba bi tam mu ngi am lu werta, mu amee tam lu nette, ganaari tamit ganaari yu weex la, seen leeka yi tamit muñg fi, ak seen pot yi ñuy naane, pot yi tam mu ngi am lu werta, palaat yi, palaat yu xonxu la.

Li nak bagassi gigain la gigani li lenyo jefandeko sunyo deff sen powder yi li lanyo jell masaleh sen powder yi nyuul mungfa sokola tamit mungfa chaat bi nak lu weih la nyungko dugal sey sack bu sokola

Palaas i dawé kaay ak futbale kaay, am ñu taxaw, am na tam ñuy daw di ñëw, di ay goor, ñoo ñu nak ñu ngi def mbuba yu werta, tubooy bu werta, mu ngi amee tamit, lu ñuul. Ñu taxawee kotte bi tamit, am na ñu fa def lu bulo, lu weex tamit mung fa, mu ngi amee tamit lu werta, am na taabul buñ fa tek, taabul li xanxa. Si ganaaw, kër yi ñung fa, ak garab yi tamit, ñung fa.

Li nak mandarrga mandarrga bi nak Mungi ameh lu nyuul Mungi ameh lu weih Mungi ameh lu verteh Mungi ameh tamit lu hunhu .